Here adika-dika kee. mumandau muno vantu kuenda kuzvibhedhlera korapa zvitenda zvadai kutekeshera, kuti vantu vaone kupona kuti vaone ndaramo.

Mundau yedu inoyi yemandau kana tanzwa muzanzwazanzwa inoyambukira kune vantu vamweni tinosisa kuzviisira pamiro mucheka yekuvhara kuti zvisatapukira.

Nduma ngaihambe kuti vanhu vanenge varwara vaende kuzvibhehlera .Vanenge vazwa zvirwere zviri kutekeshers, zvinodayi kunesa mazuwa anaa, varapiwe vaone kupona ngekukasika.

Mundau dzeshe munhu akafamba akaona chigubhu ngaashambe maoko are kuti adziirire chirwere.

Vantu kana varwara ngavaende kuzvibhedhlera korapwa kune zvirwere zvadai kutekeshera nendau kuti vabairwe vaone kupona.

Imwi woye kumandau unono rabeswanwabeswanwa remadzimai kuenda nezvichechana kuzvibhehlera kana pandau panorapirwe vana kuti vapuwe mutombo mukuhlani inenge iri mumakodo mwavo ipere.

Kana muntu wazwa mukuhlani, unobatira kune vamweni vantu, unofanira kupfeka zviro zvekuti tisabatira kune vamweni vantu, ende unofanire kugara uri pandau yako wega usanyanya kuswedera padhuze nevantu ,izvi zvinobatsira kupona.

Vandu kungave murume , vakadzi ndombi mhandara zvichechana zvindumurwa kana mazwa mikhuhlani vanoenda kuzvibhedhlera zviri padhuze kuti varapwe vaone kupiwa mutombo vapone.

Zvisikana kana zvarwara mundaraunda mwatinogara madzimai ngaende nazvo kuzvibhedhlera koti opuwa mitombo yekupedza mikhuhlani ehee kuti zvione kupona.

Kurya nekushamba nyara, mundau dzedu dzatinogara, kwakakosha zvakanyanya, ngendaa yekuti tikasashamba maoko, isusu nemphuri dzedu, zvirwere zvakawanda -wanda zvi tinosangana nazvo.

Mo ngai hambe mumatuntu kana mundau dzatinogara yezvirwere zvinenge zvechitekeshera kuti vantu vantu vaone kuva neruzivo vaonezve kupona mundaramo dzawo.

Mundau matinogara nduma ngaihambe kunga kuanhu akuru kana kuana adoko veidetserwa nezvirwere zvatekeshera mazuwa atinawo anaya kuti vaende kuzvibhedhlera varapwe vapone.

Vanga vantu vakuru kana vana vadoko mundau dzetinogara kana varwara vanofanirwa kuende kuzvibhehlera koona anamazvikokota vaone kurapiwa vapuwe mutombo vaone kupora.

Zvera jeeche kurapa nekupedza mikhuhlane kuvantu rume nevantu kadzi. Kwakutoita manteyateya eshe kuzama kurapa vanorwara kuti mukhuhlane ipere ngekuenda kuchibhehlera.

Dziripo nyama dzedu dzirimukati dzetisingakoni kuona ngemadziso dzinonga dzeipanda. Zvakanaka kuti vantu vaende kuzvibhedhlera ndikona kune madhogodheya anohloya oone marapire aangaite.

Muntharaunda mwedu munomu, nduma ngaihambe, vanthu vadetserane koosima mbiti, kuti izotibatsira pamututu wekufema.

Nduma ngaihambe kuntaraunda dzatinogara kumandau unono ngekuti muntu arwara azwa mukhuhlani ngaaende kuchibhedhlera korapwa aone kupona.

Shoko ngarihambe, kunyati kumandau unono kana kunyika dzeshe dzakatitenderedza, kuti vana vadoko kana varwara, ngavaende kuchibhedhlera koohloiwa kana koobaiwa.

Mundau matinogara, nduma ngaihambe, heraa dika-dika kee, kuri kuhleya-hleya kuti ndaramo dzevantu dziti changamukei. Vasharuka raagayakaya kuzama kututsira kupona.

Mundau kana mumamizi mwedu me tinogara nduma ngaihambe yekuti vantu varwara kana vazwa mukuhlani ngavaende kuzvibhedhlera korapwa vopiwe mutombo voona kupona.

Mundau metinogara, kana muntaraunda metinogara, zvichechana kana zvindumure ,zvinofanira kuronzerwa ngezveutano.

Vangaa vanhu vakuru kana vana vadoko, vanofanirwa kuenda kuchibhedhlera koongororwa kana kutariswa uremu hwavo kuti vaziye kuti vari kukura ere kana kuvana vadoko kana vana vakuru kana kuti vanene veidzakira pakurema kwavo.

Guhu ngariende munyika yeshe kuti vantu vaziye kuti korapiwa kuzvibhehleya zviro zvinoitwa mabomo pasina muripo.

Zvakanaka kuti muntaraunda matinogara kana kuti mundau metinogara. Vantu vaite zvakasiyana-siyana veishandisa pfungwa kuti vashabange zvakanaka zvinobatsira pakupona.

Kuchindau kwatinogara kumamizi akasiyanasiyana vantu zvakanaka kuti vambodhibana veibhuya , veireketa mashoko akasiyanasiyana emumhuri zvinobatsira pfungwa kuti dziterame.

Mundau metinogara kana kumandau unono imwiwoye kune zvibhedhlera zvinotodetsera vanhu kuti pfungwa dzisinga klabangi zvakanaka vopuwa mitombo yakasvuzwa kuti vamwe vapone.

Ndumangaira kuntauranda kumandau uno kunyange kuzvana zvidoko kana kuvantu vakuru kana kumhandara kana kumajaha yekuona kwepfungwa zvakanakirei kuti pfungwa dzigare dzakapona.

Nekuti madhodha nemadzimai veshe vafunge zvakanaka. Zvinoda ndxondo dzavo dzakati hwee. Kana dzisingachakabangi zvakanaka kune ndau dzinobetsera izvozvo muzvibhedhlera.

Mundau dzatinogara ,majaha ,ntombi zvichechane uye ndumure kusanganisira muntu weshe kana vantu varwara ngavaende kuzvibhedhlera voopiwa mitombo varapike vapore.

Muntaraunda medu munomu mune mhatso dzakawanda dzezvibhedhlera. Dzekuti kana muntu varwara kama kuzozwa-zozwa, kana mukuhlani voenda kuzvibhedhlera vopuva mutombo vopuza vopona.

Muntaraunda medu unono kune mbatso dzakawanda dzezvibhedhlera dzinoto kana munhu azwa mukhuhlani unosisa kuenda kuchibhedhlera kohloiwa kuti apone.

Muntu arwara anosise kuenda kuchibhehlera zvisina nezera ,chi have chana kumbe anti akuru anofanira kusise kuenda kuchibhedleya kunorapwa apihwe mutombo apone.

Mundau mwetinogara kana muntaraunda mwatinogara kuma ndau unono kune zvibhedhlera zvakasiyana siyana zvekuti vantu vakazwa mukhuhlani vanosisa kuenda korapwa kuti vapone nekupuwa mutombo wekumwa.

Mundau yedu yemandau inoyi yetinogara kune mbatso dzakanaka dzezvibhehleya zvekuti kana muntu akazwe mikhuhlane kana pane panorwadza unoenda kuchibhehlera osvika opuwa mutombo opuza opona.

Mundau yetinogara kune zvibhedhleya zvakasiyana siyana zvinodetsera kurapa vana vadodori kuti kana vahlarwa kana kuzwa mukuhlani vaone kupona.

Vangaa vantani vanonga vane mikhuhlani yakasiyana siyana. Zvinodiwazve kupuza mitombo kuzvibhedhlera kuti vaone kupona mikhuhlani itandanuke.

Vantu vakuru kana zvichechana zvazwa mukuhlani anamai vanofanira kuenda nazvo kuzvipatara zvichechana izvi. Zvorapiwa kuti mikuhlani ipere.

Kuti vangaa vantani vanenge vane mukhuhlani yakasiyana siyana muntaraunda mwedu mwetinogara zvinodiwazve kuti vapuze mitombo yemazuwa ano yembiti yemishango kana vaenda kuchibhedhlera kohloiwa kuti vapone.

Madzimai , varume , majaha nemhandara raabesanwa kuti kana ukazwa mukuhkane voenda kuzvibhedhlera zviri padhuze kopiwa mitombo kuti vamwe vapone .

Kumandau kunouku, mhandara, majaha, zvindumure, anamai, anababa nezvichechana imiwoye, kuenda kuzvibhedhlera kana marwara kopiwa mitombo yakahluzwa, kutivapone.

Kungaa kundau kwetinogara kumandau kune mhatso dzezvibhehlera dzekuti vantu vazwa mukuhlani voenda koopiwa mitombo vorapwa vopona kumhatsoyo iyoyo dzezvibhedhlera.

Vantu vamarure voye vemuntaraunda voye, ngatikokorodzane kana tazwa mukuhlani. Kuti tienda korapiva kuzvibhedhlera zviri padhuze nepetinenge teigara kuti tione kupona.

Vanthu, vanarume nevanakadzi, vanofanira kuenda ku chibhedhlera, koorapwa, kana pane zvinorwadza, ingaa mikhuhlani yakasiyana-siyana, vasvikeyo vanoona vanovabatsira iyoyo.

Azvichaketi mazuva atinopona anawa kuti muisa kana kuti mudzimai muntu weshe arwara nganxonde kumusiwo wezvibhedhlera orapiwa.

Zvakanaka kuti muntu ukanzwa panopanda ringav jaha ndombi azvichaketi kuvhakachira zvinoonekwa nemadhokodheya vopuwa mutombo vopora.

Muntu wazwa nyama dzako dzeipanda usagara nadzo pamuzi pakopo. Enda kuchibhedhlera, woguma unodhibana nevanorapa, madhokodheya wopona.

Nduma ngaihambe kuma ndau kwedu unono, kunyaamunharaunda matinogara kuti chiinyi chakanakira kuende kuchibhedhlera. Kuti uone ruzivo rwekuti upone vaenda kuzvibhedhleya ucharapiwa vopiwa mutombo vepusa.

Ariyowo mabandla anoemerera ndombi nemajaha kuvafundisa ngezvekupona. Majaha nemhandara anofanirwa kuziya kuti kupona kunobetserei mundaramo dzawo dzamangwana. Izvi zvinovabetsera kuvhura ndxondo dzavo.

Kuqaya, ndinoti madhodha muri kuita ere mabandhla ekuti, shoko rihambe nenyika mundau mwenyu, rekupona, vanthu vaziye kuti, kupona kwakanaka.

Mundau metinogara ndima ngaihambe mumapepa yeitaura ngezvekupona kweanhu kuti kana anhu arwara ngavazvikoshese vaende kuzvibhehlera voponeswa

Muntaraunda medu matinogara kana mundau matinogara nduma ngaihambe. Ngekuti vantu anofanira kuzvichengeta sei. Kuti vasasangana nezvirwere zvakawanda-wanda kuti tione kupona.

Bazi yemaina kundau unono kwedu unono kumandau ekuti nduma ihambiswe pane zvirwere zvatekeshera kuti vanthu vakarwara vaende kuzvibhedhlera korapwa zvisati zvaparira nemwiri weshe.

Nduma ngaihambe munharaunda mwetinogara kanamundau dzetinogara kuti vanhu vazwa mukhuhlani vaende kuzvibhehlera vorapwa ndiko kuti vaone kupona.

Nduma ngaihambe kunyati kuRwanda yo eeh iri kuhamba nduma yekupona. Kuti vantu varwara ngavaende kuzvibhendlera voopuwa mitombo yakahluzwa kuti vaone kupona.

Variyo vantu mumuganga mwetinogara vasikaziyi kuti kupona kwakanakirei. Hino tinoti guhu ngariende mundau mweshe mweshe kuti vantu vaziye kuti kupona kwakanaka.

Kumandau kwedu unoono kunembatso dzezvibhedhlera dzinodetsera kuti kana muntu zvinyaari zvichechana kana vantu vakuru, madzimai nevanturume vakazwa mukuhlani vaende koorapwa kuchibhehlera.

Mandau vantu vanosisa kuti vakanzwa mukhudhlani voenda kuzvibhedhleya korapiwa vopiwa mutombo yakasiyana-siyana kuti vapone .

Kana vantu varwara angange majaha nendombi kana vana vadoodori kana muntu weshe-weshe arwara unoenda kuchibhedhleya oogumeyo opuwa mutombo opuza kuti u.....

Hera dikatika kee kuchindau kwedu unou asikana ndumure vasharuka ingandanga yeipi neiri kana munthu warwara unoenda kuchibedhlera wopuwa mutombo womwa wopona.

Muntharaunda metinogara kune mbatso dzakawanda dzezvibhedhlera dzinodetsera vanthu kuti vazwa mukuhlani voendeyo vosvika vopuwe mitombo yakahlodzwa inodetsera kuti vapone.

Mumandau medu munomu ndumwa ngaihambe kuti madzimai aende nezvichechana kana ndumure kuzvibhedhlera kana kuti vakarwara vaende koohloyiwa.

Mundaraunda yedu munomu mundau munomu kundau dzakasiyana siyana kune mbatso dzezvibhehlera dzakawanda uye dzakasiyana siyana dzekuti muntu azwa mukuhlani unoenda wosvika worapwa, wopuwa mutombo, wopona.

Kundawu yedu unono kumandau kune zvibhedhlera zvakasiyana siyana kuti mundu warwara unosisa kuenda kohloyiwa kuzvibhedhlera wosvika wopuwa mutombo wopuza wopona.

Antu nayi, mumandau mwedu munomu mune zvikoro zvekufundira kuti vantu vazoita vahloyi kana madhogodhera ekuhloya vantu kana vazwa mukwazwazwa vapone.

Kuchindau kwedu unono kana muntaraunda metinogara ,kune mphatso dzezvibhedhlera zvekuti ndombi, majaha, vachechana, zvindumure kana muntu weeshe kana akarwara, oenda koorapiwa opona.

Mundau mwedu muno mechindau mune mhatso zakawanda dzezvibhedhlera zvakasiyana siyana, kuti muntu ukanzwa muzwazwazwa unoenda kuchibhedleya wopuwa mutombo wophuza wotorapiwa.

Hera bika tika kee kuri kuhleya kuti ndaramo dzevantu dziti tatamukeivasharuka imwi woye nevantu vakuru raa gaa kaya kuzama kututsira ndaramo voenda kuzvibhedhlera kopona imwe wee.

Kuchindau unono ,mikhuhlani inorapwa ngemitombo yekuzvibhedhleya .Hino raadendereke munyika yamarure ino, kuhwengeredze kutsvaka zvinoponesa kundau kunoponeswa. Zvichechana, vasharuka, vanopiwa mutombo, vomwa kuti vapone.

Mundau metinogara kumaNdau unoono kune zvibhehlera zvekuti vantu vakarwara voenda koopiwa mutombo vomwa, voona kupona. Mutombo yacho inenge yakahluzwa.

Muntaraunda metinogara munofanirwa kuve mune zvibhedhlera zvekuti vantu varapiwe kuti vaone kupona varume nemadzimai vanofanirwa kupona vachiende kopiwa mitombo.

Vasharuka nevana vadoko raagayakaya kuzama kututsira ndaramo ngekuenda kuzvibhehleya zvakasiyana-siyana muntaraunda medu. Haraaridikadikake kuri kuhleya-hleya kuti ndaramo dzevantu dziti tatamukei ngekumwa mitombo kuti vapone.

Munharaunda mwetinogara chinga chana kana cheirwara, chinoendeswa kuchibhehlera kuti chorapwa ,chopuwa mutombo wechimanje manje kuti chione kupona kunemhatso dzemutombo wacho.

Zvisinei kuti mwana mudoko indombi kana kuti jaha warwara rumba kuchibhedhlera padhuze nepaunogarapo kuti urapiwe .

Muntharaunda mwedu kuvantu vakuru kana kuvana vadodori, kana wazwa nyama dzako dzeirwadza, unoenda kuchibhedhlera chiri padhuze woosvika wopuwa mutombo, wopuza, kurapa zvemukati mako.

Imi woye kumandau kwetinogara kune zvibhedhlera zvakasiyana siyana zvekuti muntu akazwa mukhuhlani opuwa mitombo yakasiyana siyana yekurapira nyama dzake ngemukati kuti apone.

Mundau mwedu munomu munezvibhedhlera zvakasiyana siyana zvakawanda kana muntaraunda mwetinogara mune zvibhedhleya zvakawanda zvekuti kana muntu arwara nyama dzemukati wopuwa mutombo wophuza kuti urapirwe mukati upone.

Antu we muntu akarwara akanzwa nyama dzake dze mukati dzeirwara ngeche mukati unoende ku chibhedhleya osvika oronzera mu hloyi ohloyiwa opuwa mutombo wokumwa kutu urape zviri mukati zvinorwadza.

Kana muntu mukuru kana mwana mudoko veizwa kuti mwiri inotsuna-tsuna. Enda kuchibhedhlera vohlowa vopuva mitombo yekuti makodo ako anorwadze mukati apore.

Mundau dzedu dzetinogara unono kumaNdau, kune zvibhedhlera zvakawanda, zvekuti kana warwara-kana wazwa nyama dzako kurwadza nemukati kana makodo, unoenda kuchibhedhlera wopiwa mitombo yekurapwa.

Vantu vanenge veizwa muzwazwati kunyange vachechana kana vantu vakuru ngavaende kuchibhedhlera vohloyiwa makodo avo emukati kuti varapwe vaone kupona.

Mundau mwatinogara kune zvibhedhleya zvine mitombo dzakasiyana siyana dzekuti kana muntu arwara unopuwe mutombo dzekumwa omwira mukati kuti dzirape mabhonzo ake ngechemukati mwenyama yake.

Muntu warwara kumandau kana mundaraunda dzatinogara tinofana kenda kuzvibhehlera korapiwa kuti mukuhlani ipere topiwa mitombo yekurapa makodo emukati.

Mundau metinogara kana munharaunda metinogara, vantu vakuru kana vana vadodori vanoende kuzvibhedhlera kopiwa mutombo kuti vamwe zviwarapire ngemukati vapone.

Mundaraunda mwedu matinogara mune zvibhehlera zvinobetsera vantu Kuti kana vaenda kunorapwa mukuhlani wopuwa mutombo inorapira mukati memakodo ako Kuti oone kupona.

Kana warwara woende kuzvibhedhlera kunyati zvichechana, zvindumure kana muntu weshe weshe wosvika wopuwe mutombo, wopuza kuti chinorwadzira mukati mwenyama chipore.

Muntu eizwa mukhuhlani ingaa mhandara kana jaha rinofanire kobairwa jekiseni kuti mukhuhlani unenge uri mukati uine kuparara.

Nguwa imweni vantu kana kuti muntu unenge eizwa mukhuhlane. Zvakanaka kutii ayende kowona ana chiremba kana madhokodheya kuti abairwe, arapwe awone kupora.

Mitombo yemikhuhlani yatekeshera kubanze kwenyika kuRwanda kana muno munyika yedu yemandau urikubatsira kuti vantu varapike nekuva neruzivo rwazvo.

Mundau mwetinogara mwachindau, mune vantu vanokona kurwadziva nemishuna dzavo. Dzingaa mishana ngavaende kuzvibhedhlera korapiva.

Mundau mwedu munomu matinogara mumandau mune mphatso dzezvibhedhlera dzekuti vanthu varwara voenda koongororwa. Vopedza vopiwa mutombo unoenderana nemukuhlani wanozwa.

Hino Kumandau unono mundau dzetinogara kune mhatso dzinoso ngwarorirwa kana kuchengeterwa mutombo yakaomgororwa kuti timwe tipone.

Kundau dzatinogara kune zvibhedhleya zvakasiyana siyana zvine muchina inowongorora mabhonzo, kunyange nenyama yemukati ,kuti pawoneke panorwadza porapike zvakanaka.

Mundau dzedu kana muntharaunda mwedu mune zvibhedhlera zvakawanda, zvekuti ukanzwa mukuhlani kana nyama dzeirwadza unosisa koo ningirwa panorwadza ngeche mukati mwako.

Mundaraunda yedu yemandau ineyi ine mhatso dzakawanda, dziripo kuzvibhedhlera dzine michini yechimanje manje, inoongorora kunyangwe ngazi kana makodo anorwadza kuti upone.

Mundau metinogara kana mundaraunda metinogara munezvibhehlera zvakawanda zvekuti mundu akazwa nyama dzake dzeirwadza unoenda koongororwa ngemuchina kana makodo oonekwa kuti chinorwadza chiini

Kundau kwedu unono mutombo inotodawo pekuhluzirwa nepekuti ibekwezve mutenda unosisa kohlabanga nekuhanire mutombo yemukhuhlani ndikhona kuti apone.

Munyika yamarure kune zvibhedhlera zvekuti kana muntu arwara anoenda kunovhenekwa kuti chiinyi chinorwadza opuwa mutombo unosisirana nechirwere

Kumandau unono kune mhatso dzinongwarirwa michini yekuti, kana munthu akarwara avhenekwe kuchibhedhlera, aonekwe makodo ake kuti aponeswe.

Kana mundau mwatinogara munofanire kuva nemhatso dzemushonga yezvakasiyana-siyana zvinga zvinofanira kuti zvidetsere antu kurapa zvinge zvinenge zveirwadza mumwiri yavo .

Kana mundu warwara wazwa nyama dzemukati hazvina nendaa kuti ingava chiini indumure kana jaha kana mbandara kana mai kana baba unoenda kuchibhedhlera woongororwa mukati nemuchini dzechirungu.

Mundau dzatinogara tine zvibhedhlera, zvibhedhlera zvacho zvinofanirwa kuva zvine mbatso dzekuhluzira mutombo nekuongorora vantu vanenge vane zvinorwadza mumakodo avo ngechemukati voningirwa ngemichini ndiko kuti vapone.

Mitombo inotodawo pekuhluzirwa nepekuti ibekwezve. Mutenda anosisa kuxabanga nepekuhanirira mitombo yemikhuhlani ndikwona kuti apone mumhatso dzainongaririrwa.

Munharaunda medu tinofanira kunge tine mbatso dzemukati Kati zvekuti muntu kana abatwa nemukuhlani atarisire nemuchina mukati Kati menyama dzawo kuti aone kupona.

Mundaraunda mwedu kana mundau mwatinogara ,munofanira kuva nezvekurapa anee akuvara ngekukasika. Mikuhlani kana kuti pane zvinokone kunge zviri zvirwere zvekuti muntu watokuware apapo apapo ,mumamizi medu tinofanira kutanga tamboite ziyema yema rekumbomubetsera ngemitombo iyi.

Angaa majaha nemhandara kana kuti zvisikana, kana kuti vantu vemwera wakasiyana-siyana vanofanire kuenda koongororwa zvinenge zveishupa, mikhuhlani mumwiri dzavo, kuti vagare veiziya mitombo yekutenga kuti vapone.

Munharaunda medu matinogara ngamuve mune mhatso dzinochengeterwa mushonga nedzekuti kana munhu arwara aongororwe oneka kuti chiinyi chinorwadza mushonga dzemumhatsomwo dzinonga dzirimo dzobva dzatobatiridza munhu unonga eirwara uyu.

Muntaraunda medu muno, vachechana kana ndumure dzikarwara, ngadziende kuzvibhehlera kohloiwa kana kuti kobaiwa kuti vaone kupona.

Mundau matinogara kana munharaunda matinogara. Kune zvibhedhlera zvekuti vana vadoko vaende korapwa kana kupimwa kuti wanokura zvakadini.

Muchindau kwedu unono kana muntaraunda mwatinogara kana mundauzve metinogara mune zvibhedhleya zvekuti vantukadzi vakatwara mimba vaguma kana dzisati dzanyaguma vaende kuchibhedhleya kohloyiwa.

Mundau mwetinogara kune zvibhedhlera zvinodetsera vana vadoko kuti varwara vaone kopuwa mitombo yakahluzwa vomwa vaone kupona kana kobairwa.

Madzimai akazvitakura anofanira kuenda kuchibhedhlera koohloyiwa kana kuti koobarireyo vana vasabarire mumamuzi ngekuti mumamizi unokwanisa kusangana nezvakaoma kana kufa kwevana kunoramba kuchiitika ngekutadza kuziya maitire achona.

Kuchindau kwedu unono kune zvibhedhlera zvakasiyana-siyana mundaraunda dzetinigara, dzine michini yechimanje-manje, inovheneka nyama yedu yemukati, kuti toorwara tirapike.

Muzvibhedhlera kumandau unono, kana mundau dzatinogara ineyi kunemuchini yechirungu inodetsera kuhloya makodo eanhu anozwa mukhuhlani kuti apone.

Muntharaunda mwetinogara, kana mundau mwetinogara, mune zvibhedhlera zvakasiyana-siyana kumandau unono, zvine michhini yechimanje-manje, inoningira makodo kana kuti, pane zvinorwadza mukati.

Muchindau muno tinogonda kuti muntu aende kuchibhehlera kune mhando dzakawanda dzezvibhedhlera dzakasiyana siyana kuti munhu anzwa mukhuhlana arapiwe apore.

Kuchindau kwedu unono kana kuntaraunda kwetinogara kumandau unono kune zvibhedhlera zvakasiyana siyana zvine michina yechimanje manje yemwoyo inoongorora makodo emutati kuti uone kuhloyeka upone.

Kuzvibhedhlera zvakasiyana siyana, mundau medu matinogara kana mundaraunda medu matinogara, kune michini dziri mukati mezvibhedhlera dzinovheneka misoro yevantu vanozwa muzwawazi.

Mundau medu munomu kune zvibhedhlera zvakasiyana siyana mune michini yechi manje manje yekuti kana warwara woongororwa kana kushandisa michini yacho kuita zvekuatira kudai kuti upone.

Here adikadika kee kuchindau kwedu unono mechini yechimanje-manje. Inobetsera kutarisa makodo emukati kuti pane panorwadza unone kopona.

Muntaraunda mwetinogara kune mbatso dzakawanda dzezvibhedhleya. Dzine michini yechimanje manje inobetsera kuvheneka makodo emukati kuti muntu arwara awone kwekuona.

Kwedu kumandau unono kunezvibhedhleya, kuzvibhehleya uku kunooneka michina michina iyi ndoyekuti iongorere mabhonzo evantu kuti kana warwara woona kurapwa.

Mundau mwetinogara nyika yaMarure ineyi kumandau kune zvibhehlera zvakasiyana -siyana zvine michini yechimanje manje inoongorora makodo evantu emukati kuti muntu arwara aone kupona.

Raaziema-ema madzimai neanturume kunyangwe zvidokwana kuenda kuzvibhehlera kunohloliwa ngemichini yechimanje manje kuti makodo eirwadza emukati arapike apone.

Muzvibhehlera zvirikumandau zvakasiyana siyana ,kunemichina yechimanje manje inodetsera kuti kuwongorora makodo emukati muntu arwara awane kuhloreka.

Mundau dzetinogara kana muntaraunda mwetinogara mune mphatso dzezvibhedhlera dzine michini yechimanje manje inovheneka makodo emukati kuti aone panorwadza.

Imwi woye kumandau kune mhatso kuzvibhedhlera dzakasiyana siyana dzine michini yechi manje manje inovheneka makodo emukati kana munhi eizwe mukhuhlani oone kurapika opona.

Mundau mwetinogara kana kuti muntaraunda mwetinogara kune mbatso dzinochengeterwe michina yechimanje manje yekuti kana muntu wanzwa mukhuhlani woenda kuchibhedhlera wohloiwa ngemichina idzodzo.

Kundau dzetinogara unono kumandau dzakatitenderedza kune zvibhedhlera zvakasiyana -siyana. Kuzvibhehlera iyoyo kune michini yechimanje-manje inovheneka makodo edu emukati kuti pane panorwadza paone kurapika.

Kuchindau kwedu unono, kune mphatso dzezvibhedhlera dzine michini, yechimanje-manje, kuti muntu ingaa ndanga iri, azwa mukhuhlani ngaaende kuchibhedhlera, kooningirwa.

Ku zvibhedhleya mundau metino gara wa endeyo kana weizwa muzwazwa kana mwiri dzisika nasi kuita zvakanaka uno vhenekwa nge muchini yechi manje manje iri mu zvibhedhlerayo upone.

Michini yechimanje manje inoonekwawo kumandau kwedu unono muzvibhedhleya. Michini iyi inodetsera koorapa makodo ngechemukati koongorora kuti chiinyi chinenge cheirwadza.

Kumandau kwedu kune mhatso dzakawanda dzezvibhehlera dzakawanda dzine muchina yakasiyana siyana ,yekugarira yekuti mabhonzo ako aite zvakanaka kana weirwara.

Muntaraunda mwetinogara kana mundau mwetinogara kumandau unono, kune mhatso kuzvibhedhlera dzinochengeterwa michini yechimanje manje ione kuhloya mabhonzo emukati panorwadza.

Kumandau unono kwetinogara michini yechiyungu yatichakata kuri kuda kuningira makodo evantu vanozwa mukhuhlani kuti akamira wani kuti vapone.

Mundau metinogara kana munharaunda mwatinogara, kune zvibhedhlera zvakawanda zvakasiyana siyana zvine michini yechimanjemanje inodetsera kuti iningira mukati memakodo kuti pane chinorwadza urapwe.

Mumamizi medu tinondodawo pekuti mitombo yedu ihluzirwe nepekuti ibekwezve mutenda unosisa kuxabanga pekuhanira mitombo yemikuhlani ndikona kuti apone.

Mundau dzetinogara kune zvibhehleya zvakasiyanasiyan, mukati mwezvibhehleyamwo mune michini yakasiyana-siyana inovheneka makodo emukati kuti muntu une mukhuhlani oone kupona orapwe.

Mundau dzatinogara kune zvibhedhlera zvine michini inoongorora makodo emukati kuti munhu anzwa mukuhlani aone kurapika aongororwa makodo ake kuti apone.

Mumandau mwedu matinogara munomu mune zvibhedhleya nemichini yechimanje-manje. Zvinobatsira pakuongorora nyama yemuntu kana arwara oonekwa kuti opuva mutombo vakadini vakahluzwa sei kuti apone.

Kuchindau kwedu unono kuzvibhehlera kune mbatso dzinochengeterwa michini yekutarisa mukati mwenyama dzevanhu vanozwa mukuhlani kuti vaone marapirwe acho vapone.

Vantu varwara mu ndaraunda medu vanoenda ku chibhedhlera vosvika vo ongororwa ku chibhedhlera vo ongororwa nge muchini yechi manje manje kuti vaone kupona.

Kana mitezo yeirwadza kungaa kundombi kana kumajaha vanofana kuenda kunoningirwa ngemichina yezvinorapa kuti vaone kupona mikhuhlani inenge yeipo.

Hera bika tika kee kuri kupeya peya kuti ndaramo dzevantu dziti tatamukei vasharuka ragaya kaya kuzama kututsira ndaramo ngemitombo yechizvino zvino kuti vaone kupona.

Chimwe chinofanirwa kuitwa muzvibhendlera kuti ione kurapa kana kubatsira vantu vanenge veizwa mikhuhlani nekuvheneka kweinenge yeiita, yeivheneka mwiri yevantu vakasiyana siyana.

Iiiiii nevarumbwana veshe kunyari zvichechana kana vantu vakuru vanofanira kuenda kuzvibhedhera voongororwa nemichina yezvimanje manje kuti vaone kuongororwa makodo munyama yemukati anorwadza kuti vapone.

Vangaa vantani vanenga vane mukhuhlani yakasiyana siyana zvinodiwazve kuenda kuchibhedhlera koongororwa makodo emukati kuti vaone kupiwa mutombo vapuzwe yemazuwa ano neye mumbiti.

Muntaraunda metinogara kana mundau metinogara mune zvibhedhlera munoonekwa michini yechimanje-manje. Yekuti vantu vaone kuongororwa zvemukati nyama dzeirwadza kuti vapone.

Mundau metinogara kana muntaraunda metinogara mune zvirwere zvakasiyana-siyana, uye zvakawanda. Muzvibhedhlera umo, munoonekwa michini yechimanje-manje , inovheneka makodo anorwadza, kana tine mikhuhlani.

Munharaunda mwatinogara kana mundau dzatinogara munoonekwa zvibhedhleya zvakasiyana siyana. Mukati mwezvibhendlera mune muchini yekuongorora mabhonzo anorwadza. Kana une mikhuhlani mumabhonzo wopuwa mutombo wekuti umwe

Mu zvibhedhlera zviriku mandau unono kune mbatso dzine muchini ino ningira zve mukati me nyama dze muntu kana eyi rwara ongororwa ndidzo kuti vaone pano rwadza kuti apone.

Muzvibhedhlera zvedu mundau mwedu ,zvaayo zvidziyo zvinoshandiswa kuhloya zvinonga zveitetena mukati memakodo edu.

Kuenda kuchibhedhlera kwakanaka, ngekuti kune midziyo yoshandisweyo, inoita kuti muntu ane mukhuhlani waanawo zviya inovheneka yeihloya yeiona kuti chinorwadza chiini.

Kana muntu warwara mundau yedu inoiyi yemaNdau, unoenda kuchibhedhlera woosvika wohloyiwa, wopuwa mutombo yechimanje-manje yakahluzwa, wophuza, woona kupona.

Mundaraunda mwedu mune mhatso dzakawanda dzezvibhehlera ,dzinodetsera kunyange vantu vakuru nevana vadoko kuti kana arwara oenda kuchibhehlera osvika opuwa mutombo yechimanje manje opuza opona.

Kuchindau unono, mundau kana muntaraunda metinogara kune mhatso imiwoye dzinongwarirwa mitombo yekuti kana munhu arwara oenda kotenga mitombo omwa opona.

Ungaa muchechana, kana zvindumure, kana antu akuru zvinosanganisira ndombi nemhandara. Kana varwara kundau unono kwedu kuchindau muntharaunda, vanoenda kuzvibhedhlera, korapwa vopihwa mutombo vophuza vechizvino-zvino.

Kundau unono kwetinogara kumandau, kune mphatso dzezvibhedhlera dzinoti munthu wairwara, kana wazwa mukhuhlani woenda kuchibhedhlera wooguma wopuwa mitombo yechi manje-manje wophuza, wopona.

Kuchindau unono kune zvibhedhlera zvekuti ukarwara unoenda kopuva mitombo yechimanje-manje. Tinogone kuti mitombo yechimanje-manje inokwanisa mikuhlani kune vanenge veirwara.

Kuzvibhedhleya unono kumandau kana mundau kana muntaraunda metinogara. Kune mitombo yechimanje-manje younopuva vaenda kuchibhedhlera kana veizwa mukuhlani kuti umwe upone.

Muntharaunda mwetinogara mwoda, kana kuti ndawonyi, kana mundau mwetinogaramwo mune zvibhedhlera zvakawanda zvinodetsere kuti vanthu vazwa mukhuhlana vopuwa mutombo wechimanje-manje vopona.

Kundau yatinogara kana kunharaunda yatinogara kumandau unono kune zvibhedhlera zvekuti kana muntu akanzwa mukuhlani, oenda kuchibhedhlera, osvika opiwa mutombo wechimanje-manje omwa opona.

Kuchindau kwedu unono antu arwara anotoita ntange mutange kuenda kuzvibhedhlera koti vorapwa panenge peirwadza vomwa vopuwa mutombo yechimanje manje kuti vaphuze.

Kune mhatso dzezvibhedlera dzakasiyana siyana dzinoti kana muntu wazwa mukuhlane woenda kuchibhedlera opuwa mutombo womwa kuti upone.

Mundau medu kana muntaraunda mwetinogara mikhuhlani inorapwa ngemitombo antu wee. Kana muntu warwara unonenda kuchibhedhlera wosisa kupiwa mitombo yekuti umwe yechimanje manje kuti upone.

Muntu ukarwara unoenda kuchibhedhlera mundau mwedu munomu kana mundaraunda medu munomu wopuwa mutombo wechi manje manje kuti amwe apone.

Mundau mwedu mwuno mwemandau kune mbatso dzakawanda dzezvibhedhlera dzakasiyana siyana dzinoti kana wanzwa muzwazwazwa woenda kuchibhedhlera, worapika wopuwa mutombo wopuza yechimanje manje.

Mundau medu munomu vantu vakarwara kumandau unono ngavaende kuchibhedhlera vosvika vopuwa mutombo wekuti varapike mikuhlani yavo.

Kana muntu arwara kumandau unono kana mundau etinogara unofanira kuenda nayo kuchibhedhlera. Kunyati ari mwana mudodori vopuva mutombo vechimanje-manje apone.

Mitombo yechizvino-zvino inodiwa muntaraunda matinobvamo. Ndokuti nyama dzedu, teizwa mukuhlane tione kupona nekushandisa mitombo yechizvinozvino.

Mundu unenge iibhuya mundaraunda mwatinogara kuti kana vandu varwara ngaende kuchibhehlera vopuwa mutombo yechimanje manje kuti vamwe vapedze mukuhlani unorwadza juti vaone kupona.

Muntaraunda mwetinogara kuti mitezo ichirwadza kana kuti teizwa mikuhlani yakasiyana siyana, tinofanira kurumba kuenda kuchibhedhleya torapwa nemishonga yechizvino zvino kuti tipone.

Kuchindau kwedu kuzvibhehlera kune majekiseni ekuti ubairwe muri kana ichirwadza zvinenge zvakasanga nemutombo mumajekiseni acho ohluzirwa mumiri mako kuti upone.

Vangaa vandani vanonga vane mikuhlani yakasiyana siyana zvinodiwazve kukuhla mitombo yemazuwa ano kuti mikuhlani itandanuke .

Mundau mwetinogara kana muntaraunda mwatinogara kuzvibhedhlera zviri mintaraunda mwedu mune mitombo yechizvino zvino iri mubhodhleya kana kuti muzvipepa yaunopiwa wazwa mukhuhlani imwa upone .

Mundau ya maroro ku mandu unono antu woye kana vantu vazwa mu kuhlani ngava ende ku zvibhedhlera zviri padhuze vopuwa mitombo vamwe nekuti inonge yaka hlozwa vaone kupona .

Nduma ngaihambe vangava vana vadoko kana vantu vasharukwa vantu ngavarware kana arwara ngarumbe kuchibhedhlera opuwa mutombo wechizvino zvino kuti amwe ngekuti mitombo yechizvino zvino inenge yakahluzwa aone kupona.

Kunyati tazwa mukuhlani mumamizi metinogara. Nduma ngaitenderere, ngatihambe teienda kuzvibhedhlera zviripadhuze kuti tirapwe tione kipona.

Muchindau kuno mikuhlani inorapwa nemitombo hino radenderekete munyika yamaruwa ino kuhwerengedza zvinoponsesa ngemitombo yechizvino zvino.

Vantu varwara muntaraunda medu unono kumandau vanofanira kurumba kuenda kuzvibhedhlera kuti voorapiwa vaone kupuwa mitombo yakahluzwa kuti vapona.

Zvingaa zvichechana, kana zvindumure, kana majaha nemphandara, kana muntu weshe arwara ngemundani, unofanirwa kuenda kuchibhedhlera, koopuwa mushonga wechizvino-zvino ,kuti apone.

Zvinodiwazve kuphuza mitombo yemazuwa ano kuti mukhuhlani itandanuke vangaa vanhani vanonga vane mukhuhlani yakasiyana-siyana vanofanira kuenda kuzvibhehlera kuti vapone.

Kumandau unono kundau dzetinogara kunezvibhehleya kana vanhu varwara vanoenda kuzvibhehlera vanoenda kopiwe mitombo yekurapa mikhuhlani kuti vaone kupona.

Kana munhu eizwa mukuhlani unofanirwa kuenda kuchibhehlera koohloyiwa panorwadza. Opuwa mutombo wechizvino-zvino ngekuti unorapa apapo-apapo, wasiyana nemitombo dzekudhaya.

Zvinosisira kuthi munthu avhakachire chibhudhlera mishuna dzeipanda ngechekuti woogumeyo unopuwa mithombo yemazuwa ano yakahluzwa yeunomwa ngechipimo.

Ukazwa mishuna dzako dzeipanda dzeiruma ruma dzeutetena zvakanaka kuende kuchibhedhlera woguma kune mitombo dzemazuwano dzinodetsa kurapa apapo apapo.

Ungadaroko weizwa mushana weipanda kana kuti musoro weipanda , enda kuchibhedhlera unoopuwa mutombo yemazuwa ano mapirizi wopuza unopona .

Kunxlabanga munxlondo dzevanhu kunodiwa ndosaka kune zvipatara zveutano kuti anenge arwara nendxondo abatsirike kuti apuwe mutombo anxlabenge zvakanaka.

Mundau netinogara kana munharaunda netinogara vana vakarwara vanoenda kuchibhedhlera kune mhatso dzine michini yechimanje-manje. Kuti vaongororwe vaone kupona.

Mundaraunda metinogara vana vadoko zvichechana kunyanya nezvindumure. Zvine kuchibhedhlera kwezvinohloerwavo kuti zvarwara kana kuzwa mukuhlani zvirapive zvipone.

Vana vadodori vanofanire kuenda kuzvibhedhlera kuti kana vazwa mukhuhlani vaone kupona vopiwa mitombo yekumwa kana kuti vanobairwa kuti vapone.

Ndima ngaihambe, kunyange kuRwanda ngaitekeshere kuti vana vadoko kana varwara ngavaende kuchibhedhlera vohloiwa kana kubairwa kuti vapone.

Mundau metinogara kana muntaraunda metinogara, mune zvibhedhlera zvevana vadodori. Zvinorapirwa vana mukuhlani, vana vadodori nekupuva zviro zvekuti vatambise vaaraidzike.

Muchindau mwedu kana mundau mwetinogara ana adoko vanosise kuenda kuzvibhedhlera kana varwara kuti vaende kopiwa mitombo varapwe vapone.

Imwiwe kumandu kune mhatso dzakasiyana kuzvibhehlera dzevana vadodori kuti vakazwa mukhuhlani vaende korapiwa vopuwa mutombo vopona.

Kana zvindumure kana achinge ari chechana charwara endai nacho kuchibhedhlera chopuwa mutombo wakahluzwa ngezvakasiyana siyana wechimanje manje chomwa chione kupona.

Muntaraunda metinogara kana mundau dzetinogara nduma ngaihambe kuti vachechana nezvindumure zviende panorapiwa vana vadiki kana kupiwa mitombo kuti zvipuwe zvipone.

Mundau metinogara mumaNdau munomu kunembatso kana kuti zvibhedhleya zvinorapirwa vachechana kuti aone kupona.

Iri ibandiko rinobatsira zvindumure nezvichechana zvichabuda ,azvichakoni nekugara ngekuda kupona .Raaziema ema kuti mikuhlani ikone kupera .

Mungava mumamizi medu zvichechana kana kuti ndumure zvinofanira kudanana kuti kana panguwa yezvintu zvakaipa zvinodetserana ndiko kuti zvikure zvakanaka.

Mu ndau metino gara ku mandau uno kana mu mandaraunda vana vakazwa mu kuhlani vano enda ku zvibhedhlera kunga kubairwa kana kupuziswa mitombo yekuti vaone kupona.

Muntaraunda medu kana mundau matinogara ngative nembatso dzevana vadoko dzinovabatsiridza kurya kwakanaka kana kugara kwakanaka.

Zvakanaka vanthu kupota veienda koohloyiwa mitezo dzavo dzakafishika dzemukati kuvharira zvibingaidzo zvingadai zveinyangwira mumiganga yeshe yavanogara.

Mundau mwedu mwetino gara, munofanira kuva nemphatso, dzino ngwaririrwa mushonga, yekuti tipone. Vanthu vanofanira kugara vaka ningirwa ngemi chhina, kuti vaoneke kupona kwavo. Michhina yaka chengetedzwa mu mphatso dzinot onthorera.

Kufunda kwechimanje manje kunofanira kuiswa muzvibhedhlera kuti kana pane chinodiwa wavhenekwa mumwiro mako kana weirwara zvichengeteke zvakanaka mukufunda kwechimanje manje zvino azvizorashiki zvaunenge wanyorerwa zveshe zvinoramba zvirimwo zvasiyana nekudhaya.

Muzvibhedhlera zvirikumandau unono kana muntu arwara unowata pamubhedha orapwa mubhedha yacha unonga wakapfekedzwa machira anenge akapfapfaidzirwa mishonga kuti usatapukira kunevamwe.

Ukanzwa nyama yako yeitetena zvakanaka uende kuchibhedhlera wogumeyo kune vanoziva mushando vanokubetsera nemadhokodheya anonga variyo .

Zvakanaka kuti ndumure dzichangobva pamukaka nezvivana zvichangobva kubarwa zvichechana zviende kundau dzekupona. Kuchibhedhleya kune vanoshanda nevana vadoodori kuti vadakarewo. .

Mundawo medu, munemhatso dzinotengeserwa mitombo yekuti kana torwara toenda kotenge mitombo, tonwa topona. Inenge yakasiswa tobatsirika.

Mundau mwetinogara mune mhatso dzinotengederwa mitombo. Mitombo inotodawo pekuhluzirwe nepekuti ibekwezve. Mutenda unosise kuxabanga nekuhanira mitombo yemikhuhlani ndikwona kuti apone.

Nayo mitombo inotodawo pekungwarirwa pakanaka .Hino unono kumumandau unono tinadzo mhatso dzakasiyana -siyana dzekungwarire mutombo dzekuti kana muntu warwara woenda kunotenga wophuza kuti upone

Mundau mwetinogara muchinyika yamarurewe kumandau kune mphatso dzakawanda dzasiyana siyana dzinotengeserwa mitombo imwiwoye, dzekuti kana warwara unoenda kotenga mitombo wopona.

Munharaunda metinogara mune mhatso dzakawanda-wanda dzinotengesa mutombo yakasiyana-siyana. Kunyaye chivantu kana kuti yechimanje-manje ukane varwara unoenda kotenga mutombo kumhatso idzodzo wopona.

Yona mitombo, inotodawo pekungwarirwa pakanaka. Hino kuchindau kwedu unono, kune mphatso inotengeserwa mitombo yekuti warwara woenda kootenga wopona.

Mitombo kundau dzetinogara amweni kumandau inotode kungwarirwa pakanaka hino kumandau unono kune mhatso dzakasiyana siyana dzinongwarira mitombo yekuti vantu varwara oenda kotenga opoza opona

Mitombo inoda kubekwazve kana kungwarirwa nepekuhluzira kuti vantu anonzwa mukahlani vahanire mitombo gone kuvadetsera.

Antu nayi mitombo yedu ino inotodawo pekungwarirwa pakanaka kana pekuhluzira pakanaka toorwara toenda kootenga kumhatso dzakasiyana siyana dziri munharaunda mwedu muno dzinotengesa mitombo.

Kuchindau kwede unono kana mundau mwatinogara. Mitombo itorine mhatso dzakasiyana-siyana dzeinotengeserwa kana kuti kubekwa, muntu ukarwara yotenga wopona.

Mundau yedu kuno kana kunharaunda yatinogara mitombo inotodawo pekuchengeterwa kana kuti mitombo inepetinoyiwanawo patinoitenga kana tarwara tonwa towana kupona

Mundaraunda mutori nembatso dzinotengeserwe mitombo yakasiyana siyana kuti muntu arwara ondotenga mutombo omwa kuti apone.

Kumandau kwedu unono anhuwee , mitombo inotodawo kungwarirwawo pakanaka. Kune mphatso dzakasiyana-siyana, dzinotengesa mitombo, yekuti kana vantu varwara, voenda kootenga mitombo, vomwa, vopona.

Kuchindau unono kune mphatso kana kuti muntaraunda metinogara kune mphatso dzinongwaririrwa mitombo kana kuhluzirwa mitombo yekuti munthu arwara upuwe umwe upone.

Mundau yetinogara kumaNdau unoono kana mundaraunda metinogara kumaNdau unoono, kune mbatso dzinotengeserwa mitombo yakasiyana-siyana kana kuti vantu vazwa mukuhlani voenda kootenga mushonga mumbatso idzodzo, opona

Muzvibhedhlera mundau dzedu matinogara kumandau unono. Kune mhatso imi voye dzemitombo yekuti tione kuchengeteremwo mitombo yacho. Nekuhluziremwo panotodavo pakanaka kuti dzihluzwe tione kupuva dzakanaka.

Mishonga yedu yetinoshandisa kana tazwa mukhoyani, inoda pekuisirwa pakanaka uye yongwarirwa pakanaka pano tondorera uye kuti toishandisa iwane kushanda zvakanaka.

Kuti kundau kune ndau dzakasiyana siyana kunotengeswa mitombo dzakasiyana siyana yechirungu mumamizi mumhatso dzemutombo Kuti vantu vatenge vapone.

Munharaunda medu kana mundau dzatinogara munofanirwa kuiswa mhatso dzinotengeswera mishonga kana mitombo yakasiyana siyana kuti vantu vaitengere padhuze kuti vaine kupona.

Mutenda unosisa kukabanga ngekuhanira mutombo yemukhuhlani ndikwona kuti apone unohanirira kuzvibhedhlera kana kuti kumhatso dzinotengesere mutombo mutombo inotodawo pekuhluzirwa nepekuti ibekwezve.

Mundau dzetinogara kana muntaraunda dzetinogara, kana muntu akarwara kune mbatso zinondoonekwa mundau dzakasiyana-siyana dzinotengeserwa mitombo yekuti kana tarwara tipone.

Mundau kana muntaraunda mwetinogara kuma ndau unono kune mhatso dzinotengeserwa mutombo yakasiyana siyana kuti kana tazwa mukhuhlani tiende kotenga mutombo tomwa topona.

Kumandau kwedu unono kundau dzakasiyana ere antuwe kune mbatso inotengeserwa mitombo yakasiyana siyana kuti muntu warwara woende kotenga mitombo womwa wopona.

Mitombo yamazuva ano ikanasirirwa ikahluzwa yooneka kuti inorapa chakati. Inotorwa yongwarirwa mumbatso dzakona dzekungwaririra kuti ingwaririke zvakanaka.

Mitombo inonasirirwa mazuwano yakanaka kungwaririsa mumbatso dzekungwaririra izvi zvinodetsera kuti mitombo isakuta.

Nduma ngaigambe munyika yeandau kuti kana munhu akazwa nukhuhlane .Ngaende kuzvibhehlera kohloyewa aone kumwa mitombo apone

Nduma ngaihambe kunyati munharaunda metinogara. Kuti vantu kunyangwe majaha kana kuti ndombo kana muntu vezera reshe arwara ngaende kuchibhedhlera ohloiwa apone.

Nduma ngaihambe imi voyee kumandau kwedu unono. Munharaunda dzakasiyana-siyana, kuti vantu vakarwara vanosisa kuenda kuzvibhedhleya korapwa kuti vaone kupona.

Ndumwa ngaihambe kumandau echitenderera ndau dzeeshe kuti munhu arwara ngaaende kuchibhehlera ohloyiwa opuwa mutombo kuti apore

Amunaa woye ndima ngaihambe kweshe kweshe mundaraunda mwetinogara. Vantu veibiirwa kuti kana warwara enda pachibhedhlera chiri padhuze woorapiwa wopuwa mushonga wopuza wopona.

Nduma ngaihambe imi woye kundau dzeshe kunyangwe muntaraunda metinogara kuti vanthu varwara ngavaende kuzvibhedhkera varapiwe vapiwe mitombo vapone

Mundau matinogara kana munharaunda mwetinobva mumandau munono nduma ngaihambe yeibhuyira vanhu veshe veshe kuti kana vanhu varwara ngavaende kuzvibhehleya kohloyiwa apone.

Imi nai nduma ngaihambe kumandau unono kana muntaraunda dzeshe dzetinogara. Kuti muntu arwara antu voye ngaende kohloiwa kuchibhedhlera opuva mutombo opuza opona.

Nduma ngayi hambe kunyangwe ku majaha kana ku ndombi kana muntu weshe kuti munhu arwara ngaende ku chibhedhlera opuwa mutombo yaka hluzwa omwa kuti apone.

Nduma ngaihambe muntaraunda mwedu kutaurira antu kuti kana wanyamuntu musharukwa kana mwana mudodori mwoenda kuzvibhehlera kuti mwarwara mopuwa mutombo mupone.

Nduma ngaihambe mundaraunda metinogara kana mundau metinogara kuti kana muntu akarwara ngayende kuchibhedhlera opuwa mutombo omwa opona.

Munhau kana munharaunda metinogara mamaruve munomu muchindau. Nduma ngaihambe yekubhuira antu ngendaa yekupona ndiko kuti vakarwara vazoenda kuzvibhedhlera zviripadhuze vapone.

Guhu Rinofanire kuenda mundau dzakasiyana siyana kuti vantu varapwe vaone kupona ngemihlobo yezvirwere zvakasiyana siyana.

Nduma ngayihambe ,mundau dzetinogara kuti vantu vaone kupona, kana veizwa mikhuhlani vanobetsereka ngenduma dzinotekeshera dzezveutano .

Nduma ngaihambe kumandau unoo kundau dzakasiyanasiyana kutimunhu ungaamukadzi unga musikana ungaa muchechena ngaende kuchibhehlera kana arumwa ngenhunga.

Nduma ngaihambe mundau dzakasiyanasiyana vantu vachikurudzirwa ngeutano kuti kana voorwara vaende kuzvibhehlera vane ruzivo nemadziiriro avangaita zvirwere zvakona.

Nduma ngaihambe mundau mwatinogara umu, majaha, ndombi kuzvindumure kuti tihambe teichenesa ndau yedu kuitira kudzivirira zvirwere.

KuChiNdau kwedu kana kuntaraunda kwetinogara kune zvibhedhleya imwiwoye zvekuti vantu vakaroorana murume nevantukadzi vakaenda kuchibhedhlera vanopuwe mutombi wekugadzira mburi.

Mundau medu mune zvibhehlera zvekuti munhu akanzwa mukuhlani aoenda kuchibhedhlera otorwa ngazi yake ytariswa pamuchini kuti aone kupora.

Ndima ngai hambe muntharaunda mwetinogara koodetsera anthu kuafundisa ngendaa dzekurera mphuri, kunyari kuzvibhedhlera kumandau unono zvinofundiswa.

Mumakanyi mwatinogara kana mumamhatso mwatinogara, kana kumushando kwatinoshanda tiri mumamhatso akavharika makamuri acho, tinofanira kupfeka zvinovhara miro dzedu kuti tisaambutsirana mikuhlani.

Vana vadoko mundaraunda vatinogara vanofana kuenda kuchibhedhlera koti vapimwe kuti vaoneke kuti vanorema zvakadini kana kuti vadzikira zvakadini kuti vaone kupona zvakanaka.

Zvakanaka kupota vantu veirya chikafu chakanaka chine utano kuti nyama dzakafishika dzemukati munenge mwana aonewo kuona zvinodiwa kuti apone.

Kungaa kuzvikora kana kundau kana mundau dzetinogara vana vasikana vanokosheswa ngekupiwa zvinobata ngazi kana oteera zviya kuti zvinge zveineutsanana hwakanaka vanohoreswa zvinobata ngazi zvacho.

Nduma ngaihambe kunzvimbo kana kundau dzakasiyana siyana. Vantu vachiziiswa kuti zvakanakirei kuti vantu vawande munharaunda.

Vanhu vakazwa nyama dzavo dzemukati dzeirwadza vanosisira kuenda kuzvibhedhlera korapiwa.

Kuchindau kwedu unono kune mbatso kunyangwe muntaraunda mwetinogara kune mbatso dzine michini yechimanje manje inotatamura makodo anhu woye kuti muntu akure akagwinya makodo eimubatsirawo kupona.

Mundau medu munomu vantu kunyangwe ntombi mhandara kana mwera weshe weshe vanoita mijaho nayo kuti vagwinyise makodo zvinovadetsera pakupona.

Mundau mwetinogara kana muntaraunda mwetinogara ,vantu vanoita mijaho yakasiyana siyana kugwinyisa makodo awo kuti vakure vakagwinya.

Muntharqunda medu tinofanira kuve nevanthu vakafunda zvekubatsira munthu kana akuwara apapo apapo kuti afane kubatsirika asati aenda kuchipitari.

Mundau kana mumamizi metinogara, mutambo inoitwemo inobatsira kuti makodo edu agwinye, emukati. Kungaa kurumba, kana kuita mijaho, zvinotibatsira pakupona.

Muntaraunda metinogara antu woye kune mutambo yakasiyana siyana kungaa kurumba kungaa kuita zveshe zveshe zvinogwinyisa mwiri nemabhonzo zvinobatsira kuti muntu asarambe eirwara rwara.

Mitambo yakasiyana siyana inoitwa ngevantu inovabatsira kuti makodo avo akure akagwinya asaramba echizwa matenda akasiyana siyana.

Muntu akazwa nyama dzeipanda azvironzi kuti chibhedhleya chega ndicho chinorapa. Ukatwasanura nyama dzako weitambanudza mushuna. Utori mutombo umweni unorapa.

Mundau kana mumuzi metinogara zvintu zvakakosha kuti pambatso pave nerundare rwekuti kana pane cheunoda zvikasire kufamba semuenzaniso mashoko atenderere ngekukasira kuti vantu vabatsirike.

Mundau matinogara muzvibhedhlera mane midziyo yekuti ukabaya baya inokukpmbidza panopanda nechinokonzera.

Munharaunda metinogara, mumizi yetinogara mune mbiti dzechivanhu dzakasiyana siyana dzakawanda dzinogadziriswa mitombo dzekuti muntu arwara omwa yakahluzwa oona kupona.

Mundau mwedu munomu mwetinogara kumandau kune mbiti dzakasiyana siyana dziri mwetinogara munomu dzinogadzira mitombo yekuti vantu vazwa muswafafa vapuze vapone.

Mitombo yechiantu inooneka mundau mumambiti emushango yakasiyana siyana mbiti dzako mitombo iyi inobatsira kurapa mikuhlani yakasiyana siyana kana muntu arwara.

Mungava muntaraunda matinogara ngatichengetedze mbiti yechinyakare ngekuti mbiti yechinyakare mushonga unotibatsira pakupona .

Mundau medu muntu arwara unoenda kuchibhedhlera koopuhwa mitombo yechivantu kuti apore. Ere akhiti kuzame kurape nekupedze mikhuhlani kuantu ngemitombo yechibhoyi.

Imwiwee kumandau kwedu unono hai kune mutombo yechivantu inogadzirwe ngemiti dzakasiyana -siyana dziriunono kwetinogara uno. Dzimwe dzachona dzinotoiswa mumabhodhleya akanaka kuti zvinase kuningirikawo.

Mundau yedu unono yechindau munebiti yakasiyana siyana inoonekwa mumatundwe mumatuntu akasiyana siyana inogarzire mutombo yekuti vantu vamwe mutombo yacho inenge yakahluzwa vantu vane mukhuhlani vopona.

Imi woyee imwi kunyika yamarooro unonu kuchindau kwedu unono kune mitombo yechivantu inogadzirwa ngembiti yechivantu yakasiyana siyana inotoiswawo mumabhodhleya kuti iningirike zvakanaka.

Mundau mwetinogara mune mbiti dzakasiyana siyana kana muntaraunda mwetinogara kumandau unono tinobetsera kuti tigadzire mitombo yekuti vantu vamwe vaone kupona veizwa mukhuhlani.

Ndombi ,majaha madzimai zvichechana kana weshe munhu akarwara mundau medu munoumu unosisira kuenda kuchibhehleya opuwa mutombo wechiantu omwa kuti aone kupona.

Mitombo yechivanhu yembiti inodiwa kurapa mukhuhlani kana vantu eirwara ingaa mitombo inogadzirwa ngeraranje nendimu zvinobatsira vantu kuti vamwe veizwe mukhuhlani vapone.

Muntu akashamba ingaa mujaha kana ndombi unosisira kuzora zvinoti mwiri wake unake ingaa mutombo wechindau inobatsira kuti makanda edu atsetseke.

Tiri kuchindau unono tinogonda kuti mitombo inobva kunzinde dzemimbiti kana kuti inobva kumashakani emimbiti inopedza mukuhlani yemushango yakasiyana siyana.

Mundau mwetinogara mumiganga mwedu vanhu vasatema mimbiti ngekuti inotidetsera kutipa mututu wekufema, kufema mututu wakanaka utori mutombo.

Mundau mwedu etatinogara kumaNdau unono, mune mbiti dzakasiyana-siyana dzetinogadzirisa mitombo kuti vantu varwara vapuuze, kana pane panorwadza vapone.

Yee mumandau mune mbiti yakasiyana-siyana, mbiti idzi dzinodetsera kugadzire mitombo yekuti tione kumwa, yakahluzwa kuti tarwara tipone.

Muntaraunda metinogara kana mundau metinogara mune mbiti dzakasiyana-siyana dzinobereka zvibereko zvakasiyana-siyana zvinoshandiswa kugadzira mitombo yekuti kana tarwara tiphuze.

Here ajechee kuzama kurapa nekupedza mikuhlani kuvantu kwakutoita manheyateya eshe. Kuzama kurapa vanorwara tei shandisa mitombo yechivantu yemumbiti.

KuChindau unono kuntaraunda yatinogara kana mundau mwatinogara kune mbiti yakasiyana siyana inogadzira mitombo yekuphuza kunyati antu azwa mukuhlani aone kupona.

Mundau metinogara mune mbiti dzakasiyana siyana dzinogadzirisa mitombo yekuti kana tazwa muzwazwazwa tomwa mitombo iyoyo toipuza kuti tigwinye mwiri dzedu.

Imiwoye kuChindau kwedu kwatinogara, muntaraunda dzakasiyana siyana, kune mbiti yechivantu inogadzira mitombo kana kuti mipapai. Imiwee mapayai anogadzira mitombo yekuti vantu vamwe vapore.

Mundau metinogara ngatingwarire miti Inotibatsira kugadzire mitombo kuti timwe kana tarwara taenda kuzvibhehlera topiwa mitombo yechivandu kuti tipone .

Mundau mwetinogara kana muntaraunda metinogara kumandau unono kune mitombo yechiantu inogadzirwa ngembiti kana kuti muntu arwara omwa opona.

Peshe peshe patinenge tiri ngative neruzivo kana kuziya mutombo kana mitombo yechivantu ngekuti inotibatsira pakupona.

Mundau mwetinogara kana mundaraunda mwetinogara mune mbiti dzakasiyana-siyana dzine mashizha anogadzira mitombo inobatsira vantu kuti varwara vapore mikuhlani yavo vomwa mitombo yembiti idzodzo.

KuChindau kwedu unono kana kwetinohamba kumashango, tisaoka teitema mbiti dzechiwandu ngekuti dzinotibatsira kutipa mututu wekufema kuti tione kupona.

Pachivantu pedu peChiNdau muntaraunda mwetinogara mune mbiti dzakasiyana siyana dzinobatsira vantu uye iri mishonga pakurapa mukuhlani. Imweni mishonga inobva mumvura.

Kuchindau unono, mikhuhlani inorapwa ngemiti dzakasiyana-siyana. Hino raadenderekete munyika yamarure ino, kuhwengeredza miti inobatsira mitombo yemikhuhlani.

Muntaraunda metinogara kana mundau dzetinogara zvinobatsira kuchengetedza mbiti dzemushango kuti tione kurapiwa mikuhlani panenge pane zvinenge zveirwadza teshe madhodha, ndombi, zvichechana.

Mumamhatso mwetinogara kana mundau dzetinogara mune mbiti dzinogadziriswa mutombo yekumwa kana kutipa mututu wekufema saka munhu arwara unokwanisa kumwa mutombo yembiti idzodzo.

Ijee-chee kuzama kurapa nekupedza mikuhlani kuvantu. Kwakutoita mandeya ndeya eshe kuzama kurapa vanorwara ngemitombo yembiti yemishango.

Muntaraunda metinogara kana mumizi mwetinogara mungaa nemiti dzakasiyana siyana inogadzira mitombo yechivantu kana tagarzira mutombo yechivantu inotibatsira kuti timwe patinenge teizwa mukhuhlani payani topona.

Nduma ngaihambe mundau dzatinogara kuti mbiti yechivantu isatemwa inotioa mututu wekufema nekugadzirisa mitombo yechindau kuti timwe yakahlozwa tipone.

Unono kuntharaunda kwatinogara kana kuchindau kwedu unono azvinei nekuti mbiti yega ndiyo inogadzira mitombo yechindau kana zvimashakani zvidoko zvinoita ekutanda kunga mutikiti zvinogadzirao mitombo yekuti vanthu vamwe.

Vantu ngavachngetedze mbiti yemushango kuitira kuti inotidetsera zvakawanda pakurwara kwedu ine mishonga yechivantu, panenge pane zvinorwadza tinobatsirika ngemushonga yembiti dzemumashango.

Mundau yaMarure ino radekateka mikuhlani yorapwa ngemitombo yechindau, mbiti yemushango inobatsira kuhwerengedza zveshe zvinenge zveirwadza mumiiri dzedu kuti zvitiponise.

Muchindau mwedu muno, muntu akazwa mutezo yake yeipanda zvakanaka kutora mitombo yechintu, woshandisa. Inonyaradza panopanda.

Mundau mwedu mune mitombo yechindu inoonekwemo inorapa zvinorwadza zvakasiyana siyana munyama mwe muntu.